Gang lege ma kigero madit pa cilam ma mutoka tye aryo ma gucung inyimme kun ature tye ma kipito inyrimme me deyo i gang lega wek onen maleng

Datari gin aryo ma guboyo wigi kacel ki umgi gitye ka tic i kom latwo ma obwuto piny i wi ki tanda

Co gin adek ma gitye i dyer nam kun gitye ka ngwec ki yeya ka giwoto ki mako rec kun gityo ki tong me cubone acuba ki i pii